Tin hayyonna budeho, tene hayyonna budu giddo afannitanoti firaashete, tene firaashete horose maati? horonsinnanisehu gonxayi yanara ka'dhine gonxayi uyitano horooti

hayyonnna bude kuni hayyonna bude fichee cambalaallate yannara uddi'ne ofolline hagiidhine hasaambe ha'nanni garaati

Rosoho. Kuni rosu afi'neemmo egenno ronsummo yanna giddoonni anfoommo egennonni afi'noommo balcoomanna afi'noommo guma adhineemmo barra uuyinayiinke salaantaati.

Tini murote. Murote giddo afantannoti murose babbaxxitino haqqichoti. Tini babbaxxitino haqqicho afantannohu duuchu daninni horoonsi'nannise horo uyitannota ikkitanna..

Kuni politikaho politiku gido adawo agartanno politikaati iimaani ku'u ku'uyiwa iimansanni afeorenna la'eore coyidhano politiku daannati.

Sagale. Sidaamu dagoomu qoqqowu giddoonni noo manni baxillunninna baxante heedhannori mittu caalira gamba yite ofolte itanni agganni caa'litanno garaati.

Umu danancho. Umu dananchi aannonke horo danachunni danancho sufe seedinse noonkehura iimaho lexxine seedinse wodhate aanonke horo.

Kuni egenshiishshaho, kuni egenshiishshu aannonke horo ga"a ikko saamintete ikko daanno aganira ikkannore balanxe borreessine fushshine ganne afi'nanni gari egenshiishaati.

Kuni loosoho konne looso loonse afi'neemmohu babbaxewo darganna babbaxitino basera ofolline hirrenna hiramme afi'neemmo loosi eonke gawe mageeshsha afi'neemmoro uurrinenna ofolline loonseemmo danaati.

Faashinete tini faashine horonsi'neemmohu uddirateeti uddirate tenne faashinete giddo daddalu mini afamanno konni daddalu mini giddoonni babbaxxeyo uduunni afamanno kuni uduunnuno faashinete labballu ikko seennu horonsiranno

Tini kalqenna qooxeessaho kalqenna qooxeessu giddo afantanno muro babbaxxitinoti iimasenni leeltanno kalqenna qooxeessu giddonni babbaxxitino minna heedhannosi giddosenni amaddino

Faashine, tini faashine udi'neemmohuno wedelitenna wedelichu sidaamu budu ficheenna cambalaallate yannara faaro ikko haarokise hano kandanni yannara udi'neemmo udanoti

Afantanno gashaanonna annuwu afantanno sidaamu qoqqowi gidoonni mitto darga woy mitte biirora ofolite tiritanno anuwa woy gashaanooti.

Hayyona bude, tini hayyona bude gudumaalu giddo ofolline dadda'line babbaxxewooricho hirrenna hiramme adhinanni afanshi garaati.

Biifisa yaa sarge ikko woyi ayyaanu daanno yanna giddonni balanxe daara albaanni awawa ikko babbaxxewore lawannore baandeerano ikko balanxe daara albaanni qixxeessineemmo danaati

Tini mininna biirote uduunnichooti mininna biirote uduunnichi leeltannotino kursete. Tini kurse horoonsi'neemmohu iimase wodhe borreessatenna iimase wodhe horoonsiirate kaa'litate.

kuni budenna maatete budunna maate dana sidamu qoqqowu dagoomu giddonni baxillunnina danchumate hagiirrunni mittowa gamba yine budenna balchooma loonse qexaa'linanni dargaati

Tini amma'note danaati. Amma'note danino musiliime daninsanni uddidhe uddiransa garinni uddidhe amma'nonsa gara ofolte hasaabbanno garaati.

Kuni bunu mineeti, konni bunu mini giddoonni mittowa gamba yine baxxillunni ofolline seenne ikko labballu gamba yee shae ikko buna sagale intayi angayi caa'linanni dargaati.

Looso. Loosuno kuni leellannohu daddalu mineeti. Daddalu mine leeltannori mazzanne hirranniri bullee ikko badalano wahe woleno kuri lawannori leellanno. Aannonke horo babbaxxitino horo aannonke.

Tin limaatena meseretete, limaatena meserete loonsani woyite doogo bainowa doogo gadaba dare giladeere loose loosano doogo biddi asite biiffinse kaameelu woy mannu harano gede asinanni garaati

Kunni owaantete awaantete gido afamanohu kiillote mazanne hirannireeti kiillote mazanne hirannirino badallate, buleete, wahete, bunnahonna woleno kuri lawanori gidoseenni leellano.

Kunni sidaamu budi uduuneeti sidaamu budi uduunni afamanohuno guggudoho shaafeetu xilteeti gereerete tenne horoonsi'neemo yanna gidoonni gereere horoonsi'neemohu addo wodhate guggudo horoonsi'neemohu buuro wodhate shaafeete horoonsi'neemohu waasu buurissame wodhateti.

Tini murote tenne muro horonsi'neemmohuno giidhatenna ofolline caale assi'ne ofolline hasaawate caa'latenna woleno kuri lawate horonsi'neemmo muroot.

Tini daganna maatete. Tini daganna maate sidaamu qoqqowi giddoonni mittu quchumira ofolte ittayi agganni gamba yite baxllenna baxaano ikkitiwo gara leellishshayi noo garaati.

Kalqenna qoxessaho tenne kalqenna qoxeessu giddo noo baadiyyera afantannoti ilalaamenna xe'ichaame gobbaati tenne gobbara mereerose wayi lame widoonni daye xaadanno konni wayinni leeltannoti babbaxxitewo minna mereero no

Tini odoote odoo odeessinayihuno sidaamu daga qoqqowi mann gede'ne gede'ne daayiha budunna seeru garinni gede'ne dayi mannira odoo yeenna odeessinanni garaati

Kuni boohaarshshanna mereershaho boohaarshuno mereershshu giddo afamannohu babbaxxewo manni gamba yee ofolle buna agayi sagale itanni babbaxewoore hasaawe boohaarcho hoo'le ofollonanni dargaati.

seesa yaa albinkera bisinkera uminkera biifissannonke gede horonsi'nemmo horo uyiitannonke qiwaate ikkitanna tini qiwaate buudhineemmo yanna giddoonni albanke bisonke umonke hasi'noommo gede assitankera dandiitanno

Murote. Tini murono afantannohu sidaamu dagoomu qoqqowi giddoonni afantannote. Tenne horoonsi'neemmosehuno haqqete, giidhatenna caale assire ofollate horoonsi'neemmote.

Tini kuni hayyote budeeti. hayyote budi giddo sidaamu qoqqowi giddo noo manni looso ikko horonsirara soodo soodo loosirara amade fulanno su'maseno xikkete yaamantanno.

Kuni hodhishshaho kuni hodhishshuno sidaamu qoqqowi giddo afamannoho sidaamu qoqqowi giddo afamanno hodhishshino babbaxxewo kaameeli giddoseenni afamanno kaameelu danino babbaxxinoho loosi'nanni horonsi'nanni kaameelaati.

Sidaamu dagoomu qoqqowu mootimmaha wondi quchumira poli tekiniki kolleejjete giddoonni heedhine lamala saatenni tonaa lame saate geeshsha ofoltinoyiri xa daafurtinoyina soodo lame saateyi xaandammo geeshsha dancha hawarro ikkito'ne.

Kuni amma'no danaati amma'note dani tini ammanaano musuluume amma'nitanno danaati. uddiransa koffiyya wodhansanno musuluumete dani amma'note danaati.

kuni seesaho seesu kini lekkankera woy anagankera batireeworichui heeriro hoo'line horonsi'nemmo seesatti seesu kuni anganke woy lekkankera batire qarriseyoore wolu xaqqammikki ninke callu xaqa'mine horonsi'neemo dogooti

tini daganna maatete daganna maate mittu quchumira ganba yite ofolte hasaabbanni woyi tirtanni hasaabbayi ofolte noo dargaati.

Tini ammanaanote danaati. Amma'note dani mitto darga songo ofolte magano huucci'nanna magano amallankanni amallankayi gamba yinanni dargaati.

Mini saada horoonsi'neemmohu ada ikko buuro ikko woleno kuri lawannorira horoonsi'neemmo dubbu saada horoonsi'neemmohu bullicha ikko gaarraancho woleno kuri labbinore xibbaho xaginaateho hasi'ne malaansa inte xaginaate assi'ne hurranni danaati.

Tini mu'rote tini mu'rono afantannohu sidaamu dagoomi giddoonni baattote aanaanni fultino mu'rooti tenne mu'ro su'mino lanxichote yinannise uuytanno horoseno caaleho ikko laloho sagalimmate uyinanni horooti

Kuni giwirinnaho giwirinna horonsi'neemo yanna mereeroseeni wayi haranno gede wayi darga kalanqe wayi mereerose haranno gede wayi uyineemo muro gidooni haranno garini hayiikisa hassiissanno.

Kuni giwirinnaho konni giwirinni giddo afantannohu lukkichote diishshote addete qulxu'mete meichote lukkuwe quuphu horo uytanno diishsho malawoho qulxu'me maalaho adde ado iko buuroho meicho

Kuni godo'lete danaati. Godo'linanni dani godo'litanno ooso mitto dana uddanno uddidhe doddanni kaase ikko dodansho ikko godo'lite ofolte loossanno danaati.

Seesaho. seesaho yineemmori giddoonni leeltannoti umonkke biiifisi'neemmo albanke biifisi'neemmoti , culunqanke biifisi'neemmoti, bisinkera su'niineemmo gede riqqineeemmotinna woleno kuri lawanno loosi'neemmori leellanno.

Kuni rosoho, Kone rosu min gidoni ronsani yanara astamarchu rosiisano woyite maciishine egenona bussule seekine maciishine adhana afa hasiissanno

Kuni rosu mineeti rosu mineno afamannohu seenne ikko labballo giddonsa giddoonni leellannohu isipoortete ikko ruucca dodanni leellanno afi'nanni horo egenno ikko babbaxxewore woleno kuri lawannore afi'nanni

Kuni maxaafaho kuni maxaafi aliitonna wolootu dirimi aanno horooti aliito ofolle nafarasi gaawe diphe ofolle nabbawayi egenno adhayi horonsirayi no

Kuni bununna sagalete mineeti bununna sagalete mine hudi'neemmo yannara e'ne horoonsi'ne sagalenke inte bunanke ange woleno kuri lawannore ange fulleemmo mineeti.

kuni hodhishshaanote hodhishshaanono afantannohu sidaamu dagoomi giddo ko'inni ko'irana darguyi darga sayiisse iillate hasinnoonni darga iillishshate hasiissanno hodhishshaanooti.

Kuni giwirinnu giwirinnaho afi'neemmoti muro badala ikko wole babbaxxiteyo firaaffire afi'nemmo afi'neemmo firaaffireno horo uyitaanketi badala sagalimmate firaaffire qaamattote afi'neemmo yaate

Tini sagale hudi'nummoro intammora qixxaabbino, sagaleeti sagalete danini weesete omolchinna qaamattote qunqumashshu shaaninna babbaxxewoore karsine loonsoyiiri giddoseenni leellanno yaate.

Mininna dubbu saada. Mini saada uyitannonke horo adonna buuro. Dubbu saada uyitannonke horo giddoseenni afantannoti murote giddo leeltannoti geedimoho. Kuni geedimuno horoonsi'neemmohu shorrine iilline amaxxinummoro maalasi xaginaateho.

tini owaantete owaantete giddoonni afi'neemmoti owaantete giddonni leeltannohu dadalu mineeti giddoseenni afantannoti jawa ikkito shiima ikkito giddoseenni silke leeltanno.

muuziiqzho muziiqinkera zeeminkera horonsi'neemmo uduunnico gitaareno ikko kiraareno woleno kuri lawanno uduunni mereeronsna afamanno uyiitannonke horooti

Kunni kalaqote kalaqo qoxxeessaati kalaqote qooxeesi gido afamanohu doogono lame doogono doogate gidoono dikkono minuno manuno dikko harayi noohu manuno.

Kuni maxaafaho, Kuni maxaafino seemo gunnite yaano maxaafati, Kone maxaafa tsaafamnohuno sidaamu qoqqowu giddo tsaafamno maxaafaati

Tini faashine xa seenne ikko labballu uddirayi no faashineeti horoseno biinfillehooti borsa horonsi'neemmohu silke ikko akkawuunte ikko woleno kuri lawannore giddoseenni wodhine horonsirateeti uddi'neemmo uduunne biinfilleho horonsi'neemmo danaati.

Kuni giwirinnaho. Kuni giwirinnu assi'neemmoti su'maseno elepaante yinanni murooti. Tini muro uyitaanke muro xaxxote ikko dukkote ikko loosi'neemmo woyite uyitaanke horoonsi'neemmo horoseeti.

Kuni loosoho. Kuni loosu daddalu mine lawanno. Daddalu mine noori babbaxxiwo sagalete ikko babbaxxiworira horoonsi'nanni uduunni noo loosu baseeti.

Minina dubbu saada, dubbu saada uuyitannonke horo mittowa giddoonni agadhatenna gobbaanni gonxeemmo woyiite agarankera, goddaasaankere ikko babbaxewo mooyiicho agarate wodhineemmo dubbu saada horonsi'neemmo danaati.

Tinni baadi xaggaati tenne baadi xagga horoonsi'neemohu sagalete ikko woxira ikko woleno kuri lawanorira horoonsi'neemo su'maseno qurufudeno babbaxeori iimase leellano.